Mudhorobha mune motika shoma nevanhu vashoma. Zvinoratidza kuti ungangove Mugovera kana Svondo. Vanhu vazhinji vakazorora kudzimba kwavo nekuti harisi zuva repabasa.

Motikari zhinji dziri mumugwagwa, dziri kuratidza kuti dziri kuenda kwakasiyana siyana, dzakatakura vanhu dzimwewo dzakatakura zvakasiyana siyana zvinoshandiswa muma hindastri.

Misha mizhinji inogara vanhu mudhorobha. Yave kuwanikwa nzvimbo dzinoiswa mataya edzimota nemweya mumataya. Zvekuti vanhu vazhinji vemunzvimbo iyi havachanetseka.

Vanhu vakasiyana -siyana vari kufamba mudhorobha vachienda kwakasiyana -siyana nevamwewo vari kutengesa mumavheranda ezvitoro zvemudhorobha.